Fitaovana fikarakarana tanimbary isan-karazany, misy anankiefatra ny lohany, misy anankiroa ary misy fisaka ny lohany. Ny tahony kosa dia mavomavo na volondavenona.

Boky nosoratan'ny vahiny, misy teny vahiny, misy olona mipetraka ambonin'ny seza eny an-tokotany, ary misy bozaka eo ambany. Misy rano eo aloha ary misy trano lehibe maromaro aoriana.

Misy olona anankiroa mibata hazo hanamboarana trano ary misy olona anankiray miandry eo ambany. Misy rindrina vita amin'ny vy miloko volondavenona.